a halannno indede tan

<laughs> a halanno indede tan <laughs> donc Aliou mi welyima kadi e rendudema émission kadi paaɗo e bande annonce mo kalɗa o ko wetare donc komin Yaya Dieng <hesitation> mo agriculture mo Kolda sehil reemoɓe te kamɓe foof mi salminiɓe <hesitation> eɗen goone cooñal walla kelal mbiɗa ñaagui Allah kala ko heɓa hen yo Allah wathen barke yen goon ñamoɓe ɗum kadi yan mbattini kadi mo wuuri

ahan ɗon noon ko ɗon noon ko haaju de stockage e banggue ma ano si e a haali stockage stoquer woni moftude moftude ha wasa yakkade ɗum ɗon woni satockage ay noon e tubankore ne jogui konguli ɗiɗi stokase

<hesitation> moftu ha mofto ha mbawa dandude cooñadi ma ndi e keelal ma ngal tawa yakkaki ɗum ɗon woni sen tonggui ɗum ɗon kam woni stockage donc kala ndemowo <hesitation> so reemi so sooñi ko ñamata ko koye moftadi muɗum ndi ko hen ittata ene ñama maintenant moftadi ndi fota waɗede ko nokku mo ganduɗa hooore maɗa tawa ne dandi ko cooñadi ndi tawa yakkaki ete kadi won reemoɓe won ko jogui ndemi ko ha hewi

ɓeɗon noon wonno pooti waɗirde tawa kadi <hesitation> ko kelli ko walla ko cooñi ko tawa yakkaki ɗum ma en garoy hen

bon ko mofte ko reema ko ene faawi e dow gueɗe kewɗe <hesitation> ko adi foof d' abord ene mofte pour ha keeɓa hen awdi ma d' abord sa falama aɗa mofta hen il faut mofta moftugol moƴƴol pour awdi ma ndi wawa ñagaro mbawa hen <hesitation> dandude e kullon e funkkude awdi ma ndi gueɗel ɗimmel nguel moftirta aussi ko ha mbawa kadi ñamde hen moftirta aussi ɗum ɗo ma an cooñadi ma ha mbawa yeyoyde moftirta kadi cooñadi ma ko ha mbawa waylude somi ƴetti yeeru tubaño a heeɓi tonnes uji ɗiɗi walla tonnes uji tati aɗa andi a wawa ɗum ñamde mais moftirta ɗum ko ha prix o moƴƴa ɗo capannayyi wonno ha wonta capnɗe jeegom mnbawa yeyde ɗum noon il faut mbaɗa moftargal moƴƴal hoto yakko hoto wuɗɗu hoto funkku ɗum noon wonno waɗirte ma en garoy hen a faami ɗum ha mbawa yeeyoyde moftirdta aussi oɗon tubño aussi ko sa sohli wadde kodde ma wadde lacciri ma pour ha mbawa hittude hen tawa <hesitation> ko ene funkani ɗum kadi moftugol moƴƴol anani moftirta aussi ko aduna welani aɗa wawi wonde <hesitation> prexempe eɗen ɗo joni gonɗen koye jamanu guerre <smacks lips> hay sinno enen en gonani e guerre won leyɗele gonɗe e guerre wiya toon ko ɓuurno hewde ko ko toon ummoto kala ko wiyete tubañoji ko toon ummotono waɗe ko jawdi ndi wawi ñamde walla ala sakko ko mbawɗen ñamde mais joni toon taaƴi mais an Aliou sinno aɗa joguino 20 tonnes ma walla 5 tonne ma wona a wawa ma waw yeeyde te jeeya prix mo mo jiɗɗa a faami moftirta aussi ko moftugol moƴƴol pour a kenal ma ngal ha wawa wonde de qualité <hesitation> wawa seenade moftugol ko ɗum tagata ha wawa seenade joɗoɗa prexempe 8 mois 1 ans tawa yakkaki anani donc ene wawi aussi prexempe waɗi ɗo henna <hesitation> dumunnaji jawtuɗi tooɓo ngo welani ɗo welani ɗo henna so wonti awnoɓe laaw ɓe foof keeɓi kala keeɓal moƴƴal ngal keeɓal sa moftiɗum moftal moƴƴal ma wonane kadi gartam <smacks lips> an aɗa daña hen ha hewa anani

mofta ko ganduɗa hoore maɗa e dow feere tawa no biye so manquement ari tawa aɗa wawa yeyde yeyde moƴƴudu walla aɗa wawa kam dadde kam e heegue walla dadde e won gueɗe won <hesitation> aussi aɗa wawi moftude aussi ko wayno les moulins sohla tubaño yidde wadde ɗum condi walla <hesitation> ɗum wajum wiye Aliou ene jogui ɗo henna 20 tonnes ɓe mbaɗa feere haɓe keeɓa numéro ma ɓe nodduma donc ɗum woni transformation o <smacks lips> ɗon aussi jeeyata ko jeeygu moƴƴuru

donc wallude aussi harande ma nde nokkuma o ha iwaye ngele ngele par ce que an aɗa jogui mobtadi ma ndi aɗa wawi yeyde prix moƴƴo aɗa wawi yeyde prix mo serani musidɓe maɓe tawa aussi ɓen tampani ɗum ɗo woni ganduɗa hoore maɗa kam gueɗe ɗe mbawmi jumbude seeɗa seeɗa e ko fate ganduɗa hoore maɗa <hesitation> holko pourquoi eɗen mofta kelal mengal ɗum ɗon kam ko ko ɗum ɗon kam saabi ɗum tigui tigui tigui ne hewi ko rondi hen ndeemowo o no foti ɗum wadde ete aussi ndeemowo o yo moftu ko hewi moftirta ko hewi janggo e jaam so wonko kewi ko wayno guerre en ni walla ko wayno caɗele aduna ne garani hen tawa an kam heegue yettotakoma reemoɓe mawɓe mawɓe ɓe foof ɓenne gandi ko kalatmi ko gandi moftoɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa nanggande ujunere <smacks lips> ujunnaje ujunnaje joyyi mbayeri ɓenne gandi ko kalanmi ko ene wodi moftoɓe sakuji tubaño ha hewa ha hewa par exemple 5 tonnes 10 tonnes walla 20 tonnes ɓenne gandi hikka <noise> hikka ko guerre Ukraine e Russie waɗiko eɓe gandi kamɓe holkoɓe keeɓi hen ɗo joni suuna a wawa hebde kilo capanɗe jeegom kolo o ko temedere mais an a moftiɗo 2 tonnes ma a itti hen tonne goto a wi ɗum ko guura ma tonne o kilo foof a yeeyi temedere ɗum a attanani nima kalis ko ɗum tagui ko ganduɗa o waɗat toujours yo waɗe fankante hay sa hay so wona ni aduna o wayni henna gawrimae tubaño ma ɗum kam ko so ndungu ari tan ka yeeyat ɗum maintenant haadema yeyde a foti wadde ko wiyete compte d' exploitation ganda min ko ndemmi ko mi waɗi hen dépense naggam somi yeeyi kilo o capantati komi yaltat mais yeey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 aɗa wawi ko hewi hebtoma hen wuuɗa cuumu nanɗo wuyɓe nanɗon yetta Kante en nanɗon ɓenɗon foof <laughs> nembawi ganduɗa hoorema arde momma tawa ala tawa ko an tan pertata <laughs> donc ɗum ɗon aussi les techniciens mbiya ɗum waɗanam compte d' exploitation hectare tubaño holno foti yalinta somi addi hen nagam nagam nagam mi addi engrais mi addi URE mi addiawdi moƴƴi mi toppitima hectare hono foti haltinanta haltinanta kam dépense suji ɗi koni pooti keeɓal ngal koni foti joni holko jeeyatmi ko jeeyatmi ko holno foti jeeyatmi ɗum mi wawa yaltude on saaha mi wima sa yeyi prix nagam keeɓata ko bénéfice nagam sa yeyi prix nagam ko bénéfice nagam keeɓata ɗon ma waw wallude an ndeemowo o ganda holno ndemirta ndemanteri mandi woni suuna ma o woni maaje ma o woni tubaño ma o woni guertema ɗe mais hoto wi tan biɗa faada ha prix welela so prix weeloyani ko an tan pertata mi hokkuma yeeru goto woni OP goto nan hedde hedde nder Djulakolon ɗo minen foof min ndendiniɓe min mbiɓe gaare <hesitation> min kolla on hono jeeyirton ndemanteri moon ndi min mbaɗi compte d' exploitation kilo capan tati kilo capantati e joyyi kilo capantati e jeetati ha capannayyi e jooyi ha capanɗe joyyi min mbiɓe son jeeyi capantati e joyyi kon jaltat ha keeɓon bénéfice ɓe keei kilian capantati e joyyi ɓe mbi ɓe jeeyani ɓe mbi ha timma capannayyi walla capannayyi e joyyi nde timmata capannayyi e joyyi gayde yettakiɗon ni kala koɓe joguino ko wuuɗi ha laaɓi foo wuɗɗi donc ɓe perti carrément haydara hen ɓe jeeyani ew wona yii yidde donc aybude nde aybude mawna reedu ha ɗum ɗo kadi wona ko moƴƴi a faami mbuɗu so fawima e kilo ko bénefice aɗa jogui ko ganduɗa hoorema deux tonnes walla trois tonnes mbuɗu gotu kilo mais yeey so wuuɗi ko antan pertata

koma cooda produit koma cooda <hesitation> kaate koma cooda ma ndeena ɗum foo ko dépense

yeey ɗum ɗon min jiiɗi reemoɓeɓe yo jetto ɗon yoɓe tolno ɗon e dow hadema yeyde noon il faut kala bande ma annonce o il faut conservé

donc hol taaɓe walla peeje ɗe o foti wadde hawo mofta keladi makko ndi tawo o heeɓani hen caɗele ko adi foof d' bord ko adi so heeli so heeli so sooñi ko yataw yo ɓendu d' bord ɓendu ha ɓenda d' abord so ɓendi aussi yataw yoori ene ɓenda taw yoorani yo yoor so yoori d' abord il faut o waɗa préparé magasin makko

ndin yo yaltu kindi woni ko heddino ko rawade ko ndin yo yaltu <smacks lips> hono won ndin wona nder kisiri ndi kadi wona ɓe waɗa nder mais nden kindi ndi kindi ndi ko tooɓ wona tan duuɓi

ete kesiridi ari yaltin kindi ndi ga yass ga pitta magasin o ha laaɓa miruji ɗi kala ɗo hen ɗo waɗi juumal maaro waɗi gasɗe pitta ɗum ha laaɓa anani kala ɗo waɗi hen gasɗe gaykon tokoson foof barka ha laaɓa a faami sa waɗi noon saɗa jogui pompe pompa udda fodde ñalawma

sawaɗi ɗum ha paari on tuman e kindi ma ndi ndin kam hankkadi ka yeeyat ɗum walla ñama ɗum anani donc ko ɗum ɗon noon tawi joguiɗa ko magasin mawɗo ko ma keeɓa liggotoɓe liggotoɓe a yooɓat ɗumen walla sukaɓema walla an mbaɗa mbaɗa ɗum a faami ete ma mbaɗa ɗum traité soɗum yawti aussi <hesitation> kessiri gaddadi ndi wona yetta tan ƴetta tan pawa ɗum e dow leydi <noise> sac baɗɗo tubaño baɗɗo guura fawetake e dow leydi fawetake e dow ciment il faut woda ɗo fawa to fawaɗo henna wiyete ko palette diwri

te no fawirte ni aussi ne waɗi hono fawirte pour janggo e jaam tawa yanata ema aɗa wawi wadde sakuji ɗiɗi ni sac goto ni pawa ne yara noon ha dow ha timma 3 métre tawa hay sa memi ɗum yanata tawa no falodiri

sinno joni gonno ɗon koye télévision wawata waade ɓayde ko radio <smacks lips> joni kam en keɗoto tan ɗum ɗo ɗum nani a faami rimde kamɓe mbawi rimde ɗum <smacks lips> yo rimire yo rimire no fotirini henna a faami so ɗum yawti palette o aussi fitte ha laaɓa par ce que kullon kon gonata ko nder palette o pitta ɗum ha laaɓa on suma mbaɗa kadi ko wiyete désinfection ƴetta produit walla pompe pompa ɗum pour ha mbaara konŧ après so wonti hankkadi kesiridi ari il faut ganduɗa hoore maɗa ndi jippine so jippinama alay saago woda hen ko ruufi ko ruufi ko aussi ndin gawri koma waɗe balayer par ce que sowona ɗum addata ko kullon adda doobi adda goɗɗum e goɗɗum fo ñamat ɗum <smacks lips> donc ndiɗon yo fitte ha laaɓa a faami <hesitation> laara aussi est ce que sakuji ma ɗi eɗi moƴƴi walla ɗe moƴƴani est ce que ɗi ceekaki est ce que mbaɗa sakuji moƴƴi te sakuji ɗi taw ko poid goto a wawa wide aɗa waɗa magasin dima sakuji ma ha poota tawa ɗi ko 25 kilos ɗi ko 50 kilos

a faami a wawa wadde stockage e magasin ma walla e buntung ma tawa e peesani sakujiɗi ko peesɗi kañƴi foof ɗi goona poid goto jinmi haaldude noon koye joguiɓe <hesitation> keeɓal mawnagl ngal 2 tonnes 3 tonnes <smacks lips> 4 tonnes 10 tonnes

donc sa nawi waɗi koye nder magasin o aussi mbaɗa ɗum ko wiyete lot mbaɗa pecce pecce feccere go feccere ɗiɗi feccere tatoɓere feccere nayyoɓere ɗum ma waw walludema ndeɗo feccere yeehi ndeɗo woni hen ko sakuji nangam nde ga woni hen ko sakuji nangam ɗum a wawata jumde hay goto wawa aussi wujudema hen a faami so ɗum ɗon yawti <hesitation> ene waɗi kadi ganduɗa hoore maɗa taw ko sakuji ɗi ko moƴƴi taw wona sakuyon bolle puyɗo o sakuji tigui tigui moƴƴi a faami

donc sa fawodiri tan ayiyat wuuro <smacks lips> so wuurima

caɗele wona <smacks lips> aɗa wawi wawi ganñdemo a faami

tawa <hesitation> keɓadima ndi walla ko mo moftadi madi taw aussi nakkotako mur o par ce que so nakkima mur o nangue so wuuli mur o ɗum addata ko wiyete condensation ko ko ko wulata ñalawma jamma o ɓuuɓa on saatu so woni ɓuuɓo woni humidité ɗum addata gawri ma ndi ne funkka gawri so funkki ñamotako addata ko cancer so funkki a yeeyata donc ko an pertata

donc si <hesitation> rimaka no moƴƴi <smacks lips> sackuji so pawodiraka no moƴƴi ne wawi addude accident par ce que ne wawi yande e neɗɗo <hesitation> gonɗo e nder magasin o

laara est ce que ala kullon naati hen mais no no no Diawɓeɓe mbaɗata ni

a sooki a yeehi ɗum addata ko caɗele kullon kon aussi ko makon guura Allah wuurata kon so kon naata toon a tinata te kullel gotel so naati toon e nder yontere wotere en lawa wontude guluje guluje guluje kullel on tuma <hesitation> yakkat ñalawma o a nanta ɗi jakka de mais jamma o sa naati toon a nanat bruit o tat tat <smacks lips> tawa ene ñama ene ene wuuɗa <smacks lips>

nattoon ƴeewa moftadiam ndi est ce que ene daɗi walla daɗani il faut gara ƴewa aussi est ce que ɗum ne wodi walla wodani

lewru foo e lewru ar ƴeewa est ce que ko moftuɗa ko ene daaɗi walla daɗani on saatu ma waw andude est ce que ma wat traitement walla a watta traitement

donc ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa hoore maɗa potaɗe waɗede e nder magasin o holko poɗɗa wadde e foota waɗede ko hewi pour ha moftañoma ndi wawa dadde ko adi foof d' abord sakuji ɗi potani nakkade mur o ɗum kam moƴƴani hakkude sakuji ɗi e mur o ene wodi fodde 1 métre métre goto ɗum ko ha ɗo mbawa hen rewde hakkude pille oɗo e pille oɗo ko 50 centimétre hakkude piluji ɗi ɗo kaaɗiɗo zingue o donc memani sara memani ɗi memodirani

sara memani donc hendu ko natat no hendudu natirini henna ko ɗum tagata gawri ndi no fofa par ce que gawri ndi walla tubaño o walla guerte ɗe ɗum ko hunde wuurde ene wuuri koma foofa mais sowaɗama tan e ɗo ɓuuɓi fewani ɗum addata ganduɗa hoore maɗa itta hen awdi janngo gawoya wasa moƴƴude fuɗoyta

plancher o woni no magasin o wayni a fotani fawde tan directement sakuji jiɗi e dow ciment o

a faami donc ɗum ɗo woni <hesitation> toɓɓe poɗɗata waɗede tawa ene fota renede pour ganduɗa hoore made ha wasa moftandi ma ndi ha wasa tawa sakuji ma ɗi foof kadi nandi tawi ko foof ko 50 kilos 50 kilos mbatta tawi ko 80 kilos foo ko 80 kilos mbatta mais a wawa wadde 50 mbaɗa 80 walla mbaɗa 25 mbiya aɗa fawodira ɗum ɗum ko yanat donc yon gandu kadi sac tawi ko plastique tawi ko ko plastique

sa fawi tan na wawi ganduɗa hoore maɗa so hewi towi tan waɗa ni yaaha tawi noon ko sarama gonɗa ɗum yana e ma wona wawi addude caɗele <smacks lips> donc <hesitation> sakuji ɗiya sakuli <hesitation> batteɗi e ɗumɗon ni hono wiyete batteɗi e <hesitation> anacarde ɗi <hesitation> darcasse ɗi jute wiyate ɗin ɓuuri welde rimde ɗi naggat

anani donc <hesitation> sakuji ɗi aussi no waɗi noppi a andi noppi aɗa andi sac o ɗo sac o gasiri ɗo ɗo haɓɓa ɗo waɗi ko noppi ɗiɗi ga ɓawo ga toon woni ganduɗa hoorema gaɗa sac o noppi ɗi ko nder poti wonirde wona to yaas sahuji ɗi a wawa ganduɗa hoore ma juulowo ni sac o mi noppiɗi kuccitaye mur o yo won nder a faa